Inyubako nyinshi zisakajwe amabati, harimwo izifise ayasa n'ubururu, ivyatsi vyinshi, akayira k'ivu, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari, imisozi, ikirere kirimwo ibicu.

Inyubako nyinshi zigizwe n'imwe y'igorofa hamwe n'izindi zisakajwe amabati, ibiti bifise amashami menshi afise amababi y'icatsi kibisi, uruzitiro rurerure, ubwatsi.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi vyera, inyubako yubatse neza isakajwe amabati, ifise impome zisizwe irangi ry'umuhondo hamwe n'amadirisha, ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, rirafise icumba kirimwo ibitabo bimanitse kutubati twubakishije imbaho ibindi navyo biteretse hasi.

Ikirere ciza akirimwo ibicu ubwatsi bukase neza amashugwe ibiti inyubako zisakajwe amabati zifise inkingi zisize irange egera umutaka usa n'ubururu.

Kw'ishure rya kaminuza ry'igihugu c'u Burundi abanyeshure baragenda mu cumba basomeramwo ibitabo bagasangaho utubati tureture dutondetsemwo neza ivyo barondera.

Icumba, gifise impome zisize irangi ryera, kirimwo ibitanda bibiri baryamako, hejuru no munsi, bikaba bishashe neza; imeza, ndetse n'intebe yo kwicarako.

Ishure ritoya ryo mu Kanyosha rifise ikirasi cubatswe mu buryo bwa kijambere gifise impome zisize irangi ryera. Amadirisha y'ivyuma ndetse n'intebe z'imbaho.

Inyubako ndende yubatse neza ifise impome zisize irangi ry'umuhondo, ikaba irimwo utubati tureture turimwo ibitabo bitondetse neza.

Ku mutumba ebuka irasazi ahahuze ikibuga c'umupira w'amaboko, ubu hari ubwatsi bwinshi, ndetse hakaba hari n'icuma kirekire gisize irangie iryo umuhondo hamwe n'ishamba ryinshi.

Ikirasi kinini, gifise umuryango, amadirisha, hamwe n'impome zisize irangi ryera; kirimwo intebe z'imbaho, nyinshi, zitondetse neza rwose.

Ikirasi cy'ishure ikinini gifise impome zisize irange y'icaci ikibisi kirinwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho zifise amaguru y'ibyuma ndetse n'imeza hamwe n'intebe by'umwigisha.

Ikirere kitarimwo ibicu ibiti bifise amashami menshi afise amababi y’icatsi kibisi inzitiro zubakishijwe amatafari, ikibuga c’umupira w’amaboko.

Inyubako y'ubukarabiro ifise impome zisize irangi ry'umuhondo, amasanamu ndetse n'amabombo menshi bakoresha bariko barakaraba, akantu bihanaguza bahejeje.

Umuvo wisima wamezemwo ishugwe rigomba kwirabura igiti inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifise uruhome ruriko akabati bamanikamwo amatangazo.

Ububiko bw'ibitabo, bw'ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza, bufise impome zisize irangi ry'umuhondo, bukaba burimwo utubati tw'imbaho, turimwo ibitabo vyinshi, bimeze neza.

Inyubako yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati, ifise impome zisize irangi ryera hamwe n'ubukarabiro busa neza, ikaba ifise n'umuryango usize irangi ry’icatsi kibisi.

Inyubako nini, yubatswe mu buryo bwa kijambere; ifise impome, zisize irangi ryera, hamwe n'umuryango, usize irangi ry'icatsi kibisi; hakaba harimwo ikibuga, c'umupira w'amaboko.

Icumba c'uburaro gifise impome zisize irangi ry'icatsi kibisi kirimwo ibitanda vyinshi baryamako hejuru no munsi. Bikaba bishashe neza cane.

Inyubako nini yubatse mu buryo bwa kija mbere ifise amadirisha menshi y'ibiyo abonerana irimwo imeza zifise amaguru y'ivyuma, ndetse n'intebe zimeze uko nyene imisozi myinshi.

Ishure rya kaminuza y'igihugu c'Uburundi irafise icumba abanyeshure basomeramwo, kikaba kirimwo utubati twinshi tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo vy'ubwoko bwinshi.

Inyubako, yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise amadirisha y'ibiyo, manini, abonerana; irimwo imeza, intebe, zitondetse ku murongo; amashuwe, ibiti.

Ikaramu nyishi zitondetse ahantu hamwe, zikaba zigizwe n'ikaramu zitanu z'ibara ryirabura, izindi z'ibara ry'ubururu z'icatsi kibisi ndetse n'iritukura.

Igirasi eco ishure gifise impome zisize irangiye iryo umuhondo idirisha agibiyo kirimwo amatara imeza z'imbaho hamwe n'intebe inyinshi zitondetse nabi.

Ikirasi kinini c'ishuri ryubatse muburyo bwa kijambere ifise uruhome rusize irangi ry'umuhondo , ikibaho ndetse kirimwo n'intebe nyinshi zitondetse nabi

Inyubako y'utuzu twa sugumwe yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ikaba igabuyemwo ibice bibiri kimwe c'abigeme ikindi c'abahungu.

Icumba c'ububiko kinini kirimwo utubati twinshi tw'ivyuma , dutondetsemwo ibitabo vyo kwigiramwo, isakoshi y'umwana wo mw'ishure ritoyi hamwe n'imeza.

Uruzitiro rurerure rusize irangi ryera ni ryirabura irembo rihagazemwo umuntu, ibiti bibiri, imodoka, agatebe kimbaho, inyubako nini cane ifise uruhome rurimw’intoboro.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza cubatswe mu buryo bwa kijambere, gifise amadirisha manini y'ibiyo, ndetse n'impome zisize irangi ryera, intebe n'imeza z'imbaho.

Ku mashure, bigisha ivy'imyuga, barahimiriza, abanyeshure babo, kwambara impuzu z'akazi, na cane cane, udukingira ibiganza, kugire, birinde amasanganya, atandukanye.

Imyubako nini cane irimwo amataraa menshi hakaba harimwo ni'umuntu n'ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse mu buryo bwa kija mbere hakaba hasa neza cane.

Icumba, gifise idirisha rinini, hamwe n'impome, zisize irangi ry'umuhondo; hakaba harimwo, utubati twinshi, tumwe dufise ibiyo, tukaba, dutondetsemwo ibitabo vyinshi.

Ura na umukinyi akunda gukina umupira w'amaguru yagiye kwa data wiwe amusaba ko yomugurira umwambaro wavyo aca aza amuzaniye igikarato kirimwo ibirato vy'abakina umupira w'amaguru.

Umwambaro, w'abakinyi b'umupira w'amaguru, ufise ibara ry'ubururu, n'iryera, wanditseko, inomero mirongo ibiri na zine; ni wo Butoyi yambara, iyo ariko arakina, muga, akaba yari yawuteretse ku bwatsi, mu kurindira, ko wuma.

Ibiti bifise amashami afise amababii y'icatse ikibisi inyubako nini yubakishijwe ivyuma, ndetse isakajwe amabati ikibuga aco umupira w'amaboko.

Muburaro bwiza bunini bifise impome zisize irangi ry'umuhondo burimwo amatara hamwe nibitanda by'ivyuma vyinshi bishashe neza Hakaba harimwo nisakoshi.

Ikirase c'ishure gifise impome zisize irangi ry'umuhondo , amadirisha y'ivyuma , imeza ndetse n'intebe umwigisha yicarako ariko arigisha, akabati gasize irangi ry'ubururu.

Ishure rya kaminuza, ryitiriwe ikiyaga Tankanyika, barafise icumba, bakoreramwo inama; gifise amadirisha menshi, y'ibiyo; kirimwo imeza, n'intebe zitondetse.

Uruzitiro rw'ivyuma vyinshi, imbere y'aho, hari amabuye menshi, umuvo, ubwatsi hamwe n'ibiti, ndetse n'inyubako zisize irangi ryera, zisakajwe amabati.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ikibuga cy'umupira w'amaboko abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ubwaci amabuye n'imodoka zihagaze.

Ibiti, abantu benshi bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi bakaba bagizwe n'abigeme bicaye ku ntebe z'imbaho ndetse bariko baratwenga, ubwatsi bwinshi.

Icumba, gipanze neza cane, kirimwo imeza nyinshi, n'intebe nyinshi, zifise amabara atandukanye; zimwe, zikaba zisa n'icatsi kibisi, izindi zisa n'umuhondo, izindi zitukura, hamwe n'iz'ubururu.

Igiti gifise amashugwe atukura ,abantu batanu bahagaze mu kibuga kirimwo umusenyi ,bane muri bo bakaba ari abanyeshure, uwundi na we akaba ar’umwigisha wabo.

Uburaro bwubatswe mu buryo bwa kijambere bufise idirisha rinini ndetse n'impome zisize irangi ryera hakaba harimwo ibitanda vy'ivyuma baryamako hejuru no munsi, bikaba bishashe neza.

Inyubako ndende cane y'igorofa ifise amadirisha menshi y'ibiyo harimwo ayasize irangi ry'ubururu, ubwatsi bwinshi, ibiti bifise amashami afise amababi y'icatsi kibisi, ikirere ciza c'ubururu.

Inyubako nshasha nyinshi zubakishije amatafari ahiye, zisakajwe amabati , zifise amadirisha y'ibiyo ndetse n'imiryango y'ivyuma isize irange rigomba kwirabura.

Icumba umuyobozi w'ishure herikuru ryabugendana akorerano gifise impome zisize irangi iry' umuhundo gikaba akirimwo imeza iteretseko ibitabo vy' ubwoko bwinshi.

Umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika afise icumba akoreramwo gifise impome zisize irangi ryera kikaba kirimwo akabati kanini k'imbaho gatondetsemwo ibitabo vyinshi.

Umuvo wubakishije isima wamezemwo amashurwe, igiti, inyubako nini yunakishijwe amatafari ahiye, akabati kari ku ruhome gafise irangi ry'ubururu.

Inyubako y'utuzutwase ugwumwe ryoko ishure rikuru y'ingozi rirafise ubukarabiro, ndetse n'impome zaho zibajisije irangi ry'umuhondo vyose bikaba biba bisa neza.

Ishure rya Kaminuza y'igihugu c'uRwanda n'inyubako nini cane y'igorofa isize irangi ryera , ifise amadirisha menshi imbere hakaba hari ubwatsi butotahaye bukase neza.

Inyubako, isize irangi ryera, isakajwe amabati, ifise idirisha; ibiti vyinshi, ikibuga c'umupira w'amaboko, ubwatsi, ndetse n'icuma gishinze.

Icumba, gifise impome zisize irangi ryera, umuryango w'imbaho, usize irangi risa n'umunyota, akabati k'icuma, gatondetsemwo ibitabo vyinshi, impapuro z'amatangazo, zimanitse.

Inyubako nziza cane kandi nini yubatswe muburyo bwa kijambere ifise impome zisize irangi ry’ubururu ,amadirisha menshi ndetse n’imiryango minini minini.

Intebe nyinshi zirimwo izifise irangi ritukura , ubururu n'icatsi kibisi, imeza zitatu, akabati k'imbaho gatondetsemwo ibitabo, uruhome rusize irangi ryera.

Akazu ka surwumwe, gashaje, gafise impome zubakishijwe isima, hariko umuringoti, uzana amazi, umuryango w'imbaho, ndetse n'ibipapuro, bakoresha.

Ibiti vyinshi bifise amashami afise amababi y'ibara ry’icatsi kibisi, ikibuga c’umupira w'amaboko ,uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikirasi c'ishure gisaneza kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma abanyeshure bicara ko hamwe n'imeza iteretse ko ibitabo n'intebe umwigisha yicara ko.

Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati ikibuga c'umupira w'amaboko ubwatsi bwumye ndetse n'ubwatsi bw'icatsi kibisi.

Ububiko bunini burimwo utubati twinshi tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo vyinshi, imeza ndetse n'intebe abantu bicarako iyo bariko barasoma.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu ibiti vyinshi bifise amashami afise amababi y'icatsi kibisi, ubwatsi bukase neza uruzitiro rurerure rw'ivyuma, ingazi.

Ere ciza c'ubururu kirimwo ibicu ibiti vyinshi bifise amashami afise amababi yicatse ikibisi umuntu yicaye ku ntebe n'uwundi, ariko aratambuka ivyuma bishinze.

Icumba kinini gipanze neza , gifise impome zisa n'icatsi kibisi kirimwo imeza zine z'imbaho hamwe n'intebe , imboneshakure , ibendera ry'igihugu ca reta zunz'ubumwe za Amerika.

Ikirasi kinini kirimwo amatara, akabati gatondetsemwo ibitabo, imeza z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, intebe zifise amabara atandukanye zimwe z'ubururu, izindi zitukura, izindi zisa n'umunyota.

Umuntu ahagaze, yambaye ikambambiri, akaba afise mu kiganza, urupapuro rwera, rwanditseko ibintu bitandukanye, harimo: umuceri, ibiharage, amashu, amamesa, amakoto.

Ikirere ciza, kirimwo ibicu; ibiti, inyubako, ikibuga c'umupira w'amaboko, cubatse neza; abana, bariko bakina umupira w'amaboko, bamwe, bambaye impuzu z'icatsi kibisi, abandi izirabura.

Igisumbuye ryo mu kanyosha rirafise umugwi ukina umupira w'amaguru bakaba bambara umwambaro usa n'ubururu bagakinira ku kibuga kirimwo ubwatsi buka se neza.

Ikirasi kinini gifise impome ziriko amatangazo menshi kirimwo amatara ndetse n'intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse ku murongo, imeza iteretseko ibintu vyinshi.

Inyubako ndende yubatse neza. Isakajwe amabati, ifise imiryango y'ibara ryera hamwe n'amadirisha n'inkingi z'ibara ryirabura, nayo ikaba isize ibara ry'umuhondo.

Icumba ciza gifise uruhome rusize irangi ryera , akabati k'imbaho gatondetsemwo ibintu vyinshi, harimwo ibitabo , ndetse n'utudobo turimwo ibikoresho, imeza , intebe.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari irimwo utubati tw'imbaho dusize irangi ryera twose twugaye n'umuntu ahagaze indani hamwe n'agatebe k'imbaho.

Ikirasi gisa neza kirimwo abantu benshi bahagaze bambaye amataburiya yera, bakaba bagizwe n'abigeme hamwe n'abagabo, umugabo umwe akaba abahagaze imbere.

Icumba, kibikwamwo, ibikoresho bitandukanye; kirimwo, amatara, imeza nyinshi, harimwo iz'imbaho; ivyuma, biteretse ku meza, ndetse n'intsinga z'umuyagankuba.

Icumba c' ubushakashatsi gifise impome zisize irangi ry' umuhondo, kirimwo abantu bambaye itaburiya zera, bakaba bagizwe n' abanyeshure, hamwe n' umwarimu wabo.

Bukuru akorera mw'isoko rikuru rya Bujumbura akaba afise umunzane wo gupima amabuye y'agaciro kugirango abaje kumushorera ntaze kwibesha ngw'abahe ibidakwiriye .

Inyubako yubatse neza ifise impome zisize irangi ryera, irimwo intebe nyinshi hamwe n'imeza iriko impapuro, ikaramu ndetse n'utundi dukarato.

Ikirasi c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye, abagabo batatu bahagaze imbere yaco bakaba bagizwe n'umwarimu yambaye itaburiya hamwe n'abashitsi babiri umwe yambaye ikoti.

Inyubako yubatse neza ifise amadirisha abiri irimwo amagufa y’umuntu ,utubati ,imeza, intebe ndetse n’ubukarabiro hamwe n’amashugwe menshi.

Icumba cubushakashatsi kinini kirimwo abantu babiri bagizwe nabigeme ,umwe yambaye agafuka munwa bose bakaba bambaye amataburiya yera ndetse nudukingira ibiganza.

Inyubako nini, yubakishijwe amatafari, idirisha, risize irangi risa n'ivu, umuryango w'icuma, wuguruye, abagabo batatu, umwe yambaye itaburiya yera, uwundi nawe, ikoti.

Icumba kinini cubatswe mu buryo bwa kijambere imeza z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma hamwe n'amapine ziteretseko ibikoresho vyinshi intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba gifiese umuryango wuguruye gisize irangi ritukura, imeza iteretseko impapuro n'ibitabo vyinshi, idirisha ry'ibiyo, umuntu ahagaze.

Ishure ryisumbuye gyibugendana hari icumba gikoreramwo abayobozi babiri gifise impome zisize irange igera hamwe n'idirisha ry'ibiyo hakaba harimwo imeza zibiri z'imbaho ndetse n'intebe umumwe wese yicarako.

Inyubako ndende cane yubatse neza hasi yubakishije isima nziza irimwo amatara n'utubati tureture tw'ivyuma dutondetsemwo ibitabo.

Mu kirasi c'ishure co mumwaka wagatatu C, umunyeshure yagiye gukinisha Imeza yimbaho amaguru yivyuma acishamwo ikarato giherayo akaba yaciye ayegeza kuruhome rwamatafari ahiye.

icumba babikamwo ibikoresho vyo kwigisha , cubakishijwe amatafari ahiye , kirimwo utubati twinshi, twubakishijwe imbaho, dutondetsemwo ibitabo hejuru , hakaba hariko ibikarato.

Igifutisho gikoreshwa mu gufuta ibintu baba banditse ku kibaho iyo umwarimu ariko arigisha kenshi tubisanga mu mashure mato mato nayisumbuye.

Amabuye menshi, ikibuga c'umupira w'amaboko, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure hamwe n'ibirato ibiti inyubako nyinshi ndetse hamwe n'uruvuma.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi, ubwatsi , amashurwe, inyubako zokwidagaduriramwo, ibiti vyubwoko bwinshi, ibitutu vyinshi, ikirere kirimwo ibicu bike.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyera, ibiti bifise amashami hamwe n'amababi y'icatsi kibisi, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ikibuga c'umupira w'amaboko.

Umwigisha yariko arigisha, maze ingwa ziramuherana aca atuma Kabura kuja kuzisaba umuyobozi. Umuyobozi aca amuha udukarato tubiri turimwo ingwa cumi cumi zimwe z'umuhondo izindi nazo zera.

Inyubako nyishi zisize irangi ry'umuhondo zifise amadirisha ndetse n'imiryango myishi, igiti kinini gifise amashami hamwe n'amababi y'icatsi kibisi, ikibuga kirimwo umusenyi.

Ikirase c'ishure kinini gifise umuryango , uruhome rurimwo intoboro nyinshi, ikibaho cirabura, abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'ishure.

Ikirasi ikinini cubakishijwe amatafari ahiye gifise idirisha arinini ry'ivyuma guguruye imeja ndetse n'intebe z'imbaho akaba hariho n'iyindi umigisha yicaraku

Ikirasi kinini ciza gisukuye gifise impome zisize irangi ryera, amadirisha ndetse n'urubaho bw'icatsi kibisi ruri ku ruhome, intebe z'imbaho nyinshi zitondetse neza.

ikirere ciza, c'ubururu, kirimwo ibicu vyinshi, igiti, ikibuga kirimwo umusenyi, uruzitiro rwubakishijwe isima, inyubako y'igorofa, yubakishijwe amatafari, isakaje amabati.

Mu mashure matomato yo mu Burundi, abigisha mu kwigisha imperekerenya babanza kuzandika ku kibaho cirabura kiba kiri ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ibirasi vy'amashure, vyinshi, vyubakishijwe amatafari, bisakajwe amabati; ikibuga kinini, kirimwo abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure; bamwe bariko barakina, abandi bicaye hasi.

Ikirere kirimwo ibicu vyera, inyubako zisakajwe amabati afise ibara ritukura, abanyeshure bambaye umwambaro w’ishure, ibiti vyinshi, ibendera ry’igihugu c’uburundi.

Ikirasi kinini gifise uruhome rwamatafari ahiye hasi hakaba hubakishijwe isima, kikaba kirimwo intebe zimbaho zitondetse neza ndetse no mumfuruka akabati kubakishijwe imbaho.

Ikirasi c'amatafari ahiye, hasi hakaba hubakishijwe isima, mu mfuruka, akabati k'imbaho, kugarishijwe igufuri, ku ruhome, hakaba hariko ikibaho cirabura.

Inyubako yubatse neza cane, yubakishijwe amatafari ahiye, ifise umushinge w'amabuye, hamwe n'umuryango w'icuma, usize irangi ry'ubururu.

Abanyeshure benshi bariko bararabana, bambaye umwambaro w'ishure hamwe n'ibirato. Uruhome rurimwo intoboro nyinshi, urundi rufise umuryango.

Ku nyinshi harimwo igorofa isize irangi igera ifise amadirisha menshi uruzitiro ururerure wubakishijwe amatafari ahiye ibiti ubwatsi hamwe n'ubukarabiro.

Ikirasi c'abana batoyi cane, kirimwo umuntu ahagaze yambaye umupira w'imbeho hamwe n'imeza zitatu zibiri zisa n'umuhondo iyindi isa n'icatsi kibisi hamwe n'udutebe dutoyi tw'imbaho.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye , ku mpome hakaba hariho ikibaho iyo umwigisha agire atange ikibazo yandikako.

Inyubako nyinshi zisize irangi ry'umuhondo niry'icatsi kibisi, zikaba zifise amadirisha n'imiryango ndetse n'inkingi nyinshi. Ubwatsi hamwe n'ibiti.

Ikibuga kirimwo ivu ritose n'utubuye twinshi. Inyubako z'amashure zubakishijwe n'amatafari ahiye, zisakaje amabati, zifise imiryango isa n'ubururu.

Umuvo wubakishijwe amabuye ibarabara ry'ivu , umunyeshure yambaye umwambaro wishure .ubwatsi, Ibiti, inyubako , zubakishijwe amatafari asakajwe amabati.

Uhome runini rwubakishijwe amabuye inyubako zobakishijwe amatafari imwe ifise uruhome rurimwo intoboro umunyeshuri yambaye umwambaro w'ishure umuvo, ndetse n'ubukarabiro.

Umwigisha wo kw'ishure elito ry'ibugendana wo mu mwaka wa gatatu yatanze umwimenyerezo w'ibiharuro awandika ku koi bahu acahamagara akabura yambaye umwambaro w'ishure awouko sore.

Urukarabiro, umuvo, uruhome rurerure rusize karabasase, ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi, ivyatsi ndetse n'amabuye menshi ari mw'ibarabara.

Inzuzi, inyubako nyinshi, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe Amabati ,abantu bahagaze imbere y'inyubako imwe ,ikirere kirimwo ibicu ,ubwatsi, ndetse n'ikibuga, kiri mwivu.

Inyubako nyinshi, imwe isize irangi ryera, ifise amadirisha, asize ibara ry'ubururu, iyindi ifise inkingi z'ivyuma, isakajwe amabati; ibiti vyinshi.

Ibirasi vy' ishure ryisumbure ryo mu Rutana, rirashaje cane. Rifise impome zisize irangi ry' umuhondo, hamwe n' irindi rigomba kwirabura.

Inyubako ndende cane yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati ifise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ikirasi kinini gifise amadirisha abiri n'impome zisize irangi ry'umuhondo harimwo intebe nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma asize irange ry'icatsi kibisi.

Ku mashure mato mato abanyeshure bakoresha amakaye menshi kubera ivyigwa biga. Rero kugire bayatware neza birabasaba isakoshi nziza ikomeye kandi nini.

Ubwatsi bwinshi amashugwe inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ifise amadirisha n'inkingi hamwe n'imiryango ingoma ishushanyije ko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Uruzitiro rw'ivyatsi vyumwe, abanyeshure benshi bari mu kibuga bambaye umwambaro w'ishure, inyubako z'ibirasi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati.

Idirisha ry'ivyuma , ibase y'ubururu, akadobo, akabuni karimwo amavuta , isafuriya y'icuma , umuntu ariko aratekera icapati mukamwanya.

Ikirasi c'ishure kinini cubakishijwe amatafari ahiye, gifise amadirisha yibiyo, Intebe z'imbaho nyinshi zitondetse neza hamwe nakantu batamwo umwanda.

Abanyeshure bato, bo kw'ishure ry' i Bugendana, bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere y'abo, hakaba hari impapuro zanditseko ikibazo, bariko barakora; umwigisha, akaba ahagaze inyuma, ariko araraba.

Imbere yo gutangura ishure, Kagabo yagiye kwa data wiwe amusaba yuko yomugurira isakoshi azoja arabikamwo ibikoresho vyo kw'ishure, hama amugurira iyifise ibara risa n'umunyota.

Uruzitiro rw'ibiti, irembo ry'ivyuma, akayira k'ivu, akayira k'ivu, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, bagizwe n'abigeme, ibiti vyinshi ndetse n'inyubako yubakishijwe amatafari.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Rutana, rifise ibirasi vyubakishijwe amatafari; hasi hakaba, hasize isima, ndetse, hakaba harimwo, n'intebe z'imbaho, ziba zitonze neza.

Ure ritoye igebukerasazi rifise ibirasi vy'amashure bishaje bifise impome zisize irange igera n'irinde rigomba kwirabura birimwo intebe z'imbaho na zonyene zishaje.

Ikirasi c'ubakishijwe amatafari ahiye gifise amadirisha ariko ibiyo kirimwo intebe ndetse n'abana babiri bambaye umwamabro wishure bahagaze kuntebe imwe.

Ikirere ciza kirimwo ibicu inyubako zibiri imwe yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati igiti c'igipapayi amashugwe ndetse n'amabuye manini.

Abana batoyi bicaye bariko basoma ibitabo bagizwe n'abakobwa babiri umwe yicaye ukui wiwe afise ibisuko hamwe n'abahungu babiri bariko basoma mu gitabo kimwe.

Ikirasi c'ishure, cigiramwo abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu A, cubakishije amatafari ahiye, kikaba gifise umuryango w'ibara ritukura.

Inyubako nyinshi zisakajwe amabati, ababikira babiri, ikigega c'amazi, abana benshi bicaye, hakaba harimwo umwe yicaye ku gakinga kabagendana ubumuga, ibiti.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isakajwe amabati asize irangi ry'ubururu, ubwatsi bwinshi , ikibuga c'umupira w'amaguru, amazamu y'ivyuma.

Ikibuga kinini kirimwo amabuye ibendera ry'igihugu cu Burundi, abantu babiri bariko barajana ibiti vyinshi, inyubako ifise impume zisize irangi ry'umuhondo.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, imwe murizo ikaba ifise ubukarabiro ku ruhome, ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati ikibuga kirimwo umusenyi inzitiro z'ivyuma zisize irangi ritukura.

Ikirasi ciza gifise impome zisize irangi ryera, hariko amatangazo menshi hamwe n'amasanamu y'abana, ibendera ry'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika, imeza n'intebe.

Ikirasi kinini, kirimwo amatara; imeza z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma, hamwe n'intebe, zitondetse ku murongo; akabati, k'imbaho; karimwo ibitabo, vyinshi; idirisha rinini, ry'ibiyo.

Kw'ishure ryisumbuye, ry'i Bugendana, ikirasi, co mu mwaka w'umunani, cubakishijwe amatafari; mu mfuruka, hakaba hari akabati, k'imbaho; kikaba, gifise n'idirisha, ryuguruye.

Inyubako y'igorofa ishakajwe amabati uruzitiro rurerure gubakishijwe amatafari ahiye ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bahagaze bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye ,isakajwe amabati ,ingazi uruzitiro rw'ingazi ,ibiti bifise amashami menshi ,afise amababi y'icatsi kibisi.

Icumba gifise impome zisize irangi ryera amadirisha imeza iriko ibitambara bibiri kimwe cubururu ikindi cera intebe y'imbaho yo kwicarako.

Inyubako nini, y'igorofa, yubakishijwe amatafari ahiye, ifise impome zirimwo intoboro, zisize irangi ry'umuhondo, hamwe n'ikidari, gisize iryo rangi nyene.

Inyubako ndende y'ibirasi vy'amashure, yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha hamwe n'imiryango myinshi, ndetse n'inkingi zisize irangi ryera.

Ibiti bifise amashami afise amababi y'icatsi kibisi, inyubako nyinshi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, abana batatu bariko barakina, amashurwe.

Ikibuga kirimwo umusinyi imwishi ibiti vy'ibigazi inyubako yubakeshijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ikirere c'ubururu kirimwo ibicu ubwatsi bwinshi.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi uruzitiro rurerure rw'ivyuma ibiti bifise amashami meshi ikirere kirimwo ibicu inyubako zubakishijwe amatafari ahiye.

Imodoka, yunguruza abantu, umwigeme ariko aratambuka, umusore, ari kumwe n'umwana, irembo ry'ivyuma, uruzitiro rusize irangi ryera, igorofa isakajwe amabati.

Inyubako y'ibirasi ndende yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi hamwe n'inkingi zisize irangi ry'umuhondo, imbere yaho hakaba hari intebe z'imbaho.

Ikibuga, kirimwo ivu ry'inombe; ishurwe, ibiti vyinshi, inyubako, zubakishijwe amatafari, zifise imiryango, n'amadirisha; abanyeshure babiri, bambaye umwambaro w'ishure.

Amashugwe menshi, ubwatsi abana benshi bagizwe n'abahagaze harimwo, abigeme bafise ama meshi hamwe n'abahungu bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi.

Inyubako y'ishure ndende yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha yirabura hamwe n'inkingi zisize irangi iry'umuhondo. Uruzitiro rw'ivyuma ndetse n'intebe z'imbaho imbere y'imiryango.

Kabura ni umunyeshure wo kw'ishure rito ry'Ibugendana, mwarimu wiwe yamurungitse imbere, kuja gukosora umwimenyerezo yari yatanze kw'ishure.

ku ishure shingiro rya kanyosha ibirasi byubakishijwe amatafari ahiye ku ruhome hakaba hariho ikibaho gisize irangi igirabura ndetse n'intebe zitondetse neza.

Inyubako ,yubakishijwe ,amatafari ahiye, ifise amadirisha, arimwo ivyuma hamwe n'Ibiyo, ikaba ifise umushinge, wubakishijwe amabuye, ikibuga kirimwo isima.

Umuryango w'ikirasi, wuguruye intebe z'imbaho nyinshi, zidatonze neza; uruhome, rwubakishijwe amatafari ahiye; amadirisha abiri, manini y'ibiyo.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'amabuye gihagazemwo abanyeshure bamwe bambaye umwambaro w'ishure inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ibiti hamwe n'ikirere kirimwo ibicu.

Ikibuga kirimwo umusenyi n'ubwatsi, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati, igiti ic'Ikigazi ubwatsi hamwe n'igitutu.

Inyubako zibiri, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati; imwe, ikaba ifise impome zirimwo intoboro, hamwe n'umuryango munini, w'icuma, ufise ibara ritukura.

Kw'ishure ryitiriwe umweranda Pawulo hari inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha n'imiryango hamwe n'inzitiro z'ingazi zisize irangi ritukura.

Umukuru w'umutumba wa bukirasazi yaragendereye ishure rito ry'uwo mutumba nyene yitwaje imfashanyo y'intebe z'imbaho nyinshi, zimwe bakaba baciye bazitondeka mu kirasi.

Inyubako yutuzu twa sugumwe isakajwe amategura ifise imiryango y'imbaho ikaba igabuwemwo ibice bibiri kimwe kikaba arico abahungu ikindi naco kikaba arico abakobwa.

Ikirasi c'ishure, cigiramwo abanyeshure, bo mu mwaka wa gatatu C, cubakishijwe amatafari ahiye, kandi gifise umuryango w'icuma, usize irangi ritukura.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rutana, rirafise ikirasi kibikwamwo ibikoresho, hakaba harimwo ibikarato vyinshi, birimwo ibitabo hamwe n'impapuro bakosorerako.

Ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati bifise amadirisha menshi n'inkingi z'ivyuma, ikibuga kirimwo umusenyi, amabuye, ndetse n'utwatsi.

Ikirasi, ciza, gifise Uruhome, ruriko ikibaho, Amadirisha manini y'ibiyo, Intebe n'Imeza vy'imbaho, Bifise Amaguru y'ivyuma hamwe N'Amasakoshi

Ibarabara ry'ivu ririmwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, hamwe n'umugabo ariko aratambuka. Umuvo wamezemwo ubwatsi amashurwe, uruzitiro rwubakishijwe amatafari.

Inyubako zibiri zubakishijwe amatafari, zisakajwe amabati, abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure, umwe akaba yikoreye ibase y'ubururu irimwo imfungurwa.

ikirasi kinini gifise impome zisize irangi ry'umuhondo amadirisha yibiyo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse neza, ikibaho cirabura.

Ku ishure rito ry'ibugendana ibirasi vy'amashure usanga vyigiramwo abana abatoyi biba birimwo imeza n'intebe zitoyi hamwe n'a kabati mu mfuruka.

Ibarabara ry'ikaburimbo, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, hamwe n'imipira y'imbeho, bakaba bagizwe n'abahungu, hamwe n'abakobwa; ibiti vy'ibitoke, inyubako nyinshi, zubakishijwe amatafari.

Mu kirasi icishure cyo mu mwaka w'umunani ku ishure ryisumbuye ry'ibugendana cubakishijwe amatafari ahiye kaba gifise umuryango w'icuma usize irangi iry'ubururu ukaba wuguruye

Inyubako, yubakishijwe amatafari, ahiye, isakajwe amabati; ifise umuryango, usa n'ubururu, n'amadirisha, ndetse n'impome, zirimwo intoboro; imbere, hakaba hari, umusenyi mwinshi, igiti c'igitoke.

imisozi ,ikirere ciza kirimwo ibicu, inyubako nyinshi zisakajwe amabati, zibiri zisize irangi igera zifise imiryango isize irangi iry'ubururu, igiti, ubwatsi n'umusenyi.

Inyubako z'ibirasi vy'amashure zubakishijwe amatafari, zimwe zikaba zisakajwe amabati, iyindi amategura. Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, bamwe bariko bakinira k'uruvuma.

Ubwatsi bwiza butotahaye bukase neza , amashurwe magufi hamwe nayandi maremare afisemwo amababi yumye ivu.

Ikirasi c'ishure icubakishijwe amatafari ayiye gifise amadirisha n'umuryango usize irangi ry'icati ikibisi ku mpome hakaba harimwo intoboro nyinshi.

Ishure rito ry'i bubanza rifise inyubako y'ibirasi vy'amashure yubakishijwe amatafari ahiriye isakajwe amabati ifise inkingi zisize amarangi yera ndetse n'ayagomba kwirabura, abana batatu bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako nyinshi zubakishijwe yamatafari ahiye imwe muri zo ikaba ifise inkingi z'ivyuma ikinga ubwatsi bwinshi umusenye ikirere kirimwo ibicu.

Ikirasi ci ishure ekinini gifise impome zisize irangie iry'umuhondo umuryango wugaye amadirisha ayibiyo gitondetsemwo intebe nyinshi ez'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi kinini gifise impome zisize irangi ryera, n'irindi rigomba gutukura. Intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse neza cane.

Inyubako zibiri, imwe yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati; iyindi ifise amadirisha y'ivyuma, asize irangi ry'icatsi kibisi; abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure.

Umuvo wubakishije amabuye, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, uruzitiro, ubwatsi, inyubako y'amashure yubakishije amatafari, ivu ryinshi rwose.

Mu biro vy'umuyobozi w'ishure ryisumbuye, rya Bugendana, hari imeza, ndetse n'ingwa zifise amarangi atandukanye; hakaba hariho iz'umuhondo, izera, izitukura ,ndetse n'iz'ubururu.

Ikirere ciza kirimo ibicu vyinshi, inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati ifise amadirisha n'imiryango asize irangi ritukura.

Ugiye kw'isoko, usangaho ubwoko bw'amakaramu, bufise amabara atandukanye; urashobora gusangamwo ubufise ibara ritukura, ry'icatsi kibisi, ubururu, ndetse n'iryirabura.

Icumba, kirimwo abana benshi, bagizwe n'abakobwa batatu, bicaye, bariko basoma ibitabo; umwe akaba, afise ama menshi, hakaba, hari uwundi, ahagaze; inyuma y'iwe, hari umuryango, usize irangi ritukura.

Ikirere kirimwo ibico vyinshi inyubako y'i gorofa isakajwe amabati uruzitiro rwubakishijwe amatafari ikibuga aco umupira w'amaguru umunyeshure w'umwigeme yambaye umwambaro w'ishure, ariko aratambuka.

Abanyeshure iyo bariko barimura ibyigwa ari gihe bakoresha amakaramu afise amabara atandukanye ariho zifise ibara ryirabura iry'ubururu iritukura ndetse n'iry'icyatsi kibisi.

Imyubako zibiri zubakishijwe amatafari imwe ikaba ifise umuryango utukura iyindi ikaba ari i gorofa ifise amadirisha amenshi n'imiryango mwinshi isize irange eryoubururu abanyeshure bahagaze mu kibuga.

Kw'ishure rito ryo mu Rutana, ikirasi co mu mwaka wa gatatu cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifise umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu, rimwe na rimwe bakawumanikako itangazo.

Ikirere ciza, kirimwo ibicu, inyubako nyinshi, zubakishijwe amatafari, ahiye, zisakajwe amabati; ibiti, uruzitiro rusize irangi ry'umuhondo, irembo ry'ivyuma.

Amashurwe, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibiti.

Inyubako nini yubakishijwe amabuye ifise amadirisha menshi asize irangi ritukura, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu.

Ikibuga kirimwo umusenyi n'utubuye, hamwe n:utwatsi, Ikirere c'ubururu kirimwo ibicu vyera, inyubako isize irangi ryera, risakajwe amabati, rikaba rifise imiryango n'amadirisha.

Ikirere ciza gisa n'ubururu kirimwo ibicu vyinshi inyubako ndende y'i gorofa ifise amadirisha isakajwe amabati uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye rufise umushinge w' amabuye umuntu.

Inyubako nyinshi, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati; zifise amadirisha, amenshi asize irangi ry'ubururu, hamwe n'imiryango; umuntu asutamye.

Inyubako z'ibirasi vyinshi zisize amarangi y'umuhondo na y'ubururu zifise inkingi zisakajwe amabati ibiti harimwo igiti icumwembe ubwatsi bwinshi hamwe n'ivu.

Amarembo abiri y'ivyuma yuguruye, inzitiro zubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha y'ivyuma, abanyeshure babiri batambaye umwambaro w'ishure, icapa kiranga ishure.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari, ifise amadirisha menshi hamwe n'inkingi zisize irangi ryera, uruhome rurimwo intoboro nyinshi ingazi hamwe n'igiti.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bicaye ku ntebe bariko bakora ikibazo umigisha ahagaze imbere, ariko araraba ko bigenda neza ata wiba.

Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, inyubako y'igorofa ifise amadirisha menshi ,isakajwe amabati , uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye rufise intoboro.

Ikirere ciza kirimwo ibicu, inyubako z'igorofa, ibiti bifise amashami afise amababi y'icatsi kibisi, ikibuga kinini kirimwo umusenyi, umuntu ahagaze, uruzitiro rw'ivyuma.

Inyubako nyinshi zisakajwe amabati, uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ,ibiti vyinshi ,ikibuga c'umupira w'amaguru, ubwatsi ndetse n'ivyuma bishinze.

Ivu ry'inombe, ririmwo amabuye menshi, hamwe n'impapuro; ibiti bishinze, uruhome rw'amatafari, rucafuye; intebe z'ibiti, zavunaguritse, ziriko ivumbi.

Amashurwe y'ibiteketeke , ivyatsi vyinshi , inyubako zibiri zubakishijwe amatafari imwe ikaba isakajwe amategura , ikaba ifise impome zirimwo intoboro nyishi gose.

Inyubako yubatse neza ifise umushinge w' amabuye asize ibara ryera n' iryirabura, isakajwe amabati, ubwatsi bwinshi, amashurwe, ndetse n' impene iriko irarisha.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, ibiti ndetse n'amamodokari, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amategura, mu mpome hakaba harimwo intoboro.

Inyubako nziza yigirofa ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ibiti bifise amashami menshi, ibendera ry’igihugu c’uburundi, ubwatsi ndetse namashugwe.

Icumba kinini gifise impome zisize irangi ryera kirimwo utubati tw'ibyuma dusize irangi ryera dutondetsemwo ibitabo umunyeshure w'umwigeme yambaye umwambaro w'ishure ariko arasoma igitabo.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi n' ubwatsi, abantu benshi bariko barakina, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ikirere kirimwo ibicu, ibiti vyinshi.

C'ishure cubatse neza gisize irangi iry'umuhondo hamwe n'iry'ubururu gifise umuryango wuguruye indani hakaba hari abanyeshure babiri bicaye ku meza.

Imisozi, ikirere kirimwo ibicu, inyubako, ubwatsi, ibiti hamwe n'imigwi ibiri y'umupira w'amaboko iriko irakina, umwe ukaba wambaye impuzu z'icatsi kibisi uwundi iz'ubururu.

Akayira k'ivu, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishuri, bagizwe n'abigeme; ivyatsi, amashurwe, ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye, bisakajwe amategura, bifise amadirisha n'imiryango.

Abanyeshure benshi bicaye kuntebe bambaye umwambaro wishure ,bamwe n’imipira yimbeho ,bakaba bariko barakurikira mwigisha ariko arabigisha.

Inyubako ndende ifise amadirisha ibiti abantu benshi bagizwe n'abakobwa bafise imikubuzo mu ntoki bariko barakubura hamwe n'umuhungu ahagaze imbere y'uruhome bamanika ko amatangazo.

Inyubako y'igorofa, ndende, amabendera abiri; imwe, y'igihugu c'uburundi, iyindi, y'igihugu c'Ubufaransa; amashurwe menshi, ubwatsi, akayira k'amabuye; igiti, ikirere kirimwo ibicu.

Ikirere kirimwo ibicu, igiti; imodoka zihagaze, ubwatsi, amashugwe y'ibiteketeke, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amategura ifise impome zirimwo intoboro.

Ikirasi ciza, gifise umuryango, idirisha, uruhome ruriko isanamu y'umukenyezi, akabati k'imbaho mu mfuruka, intebe n'imeza, bitondetse ku murongo, ibitabo vyinshi.

Ibiti vyinshi harimwo igiti c'umwembe, ikibuga kinini kirimwo umusenyi hamwe n'ubwatsi, inyubako isakajwe amabati ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu n'iryera.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise amadirisha y'ibiyo imiryango bisize irangi iryo ubururu amaguru y'umuntu intebe itukura.

Inyubako nini y'igorofa yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ikaba ifise inkingi zisize irangi ry'umuhondo hamwe n'amadirisha meshi n'imiryango.

Ikirasi kinini gifise amadirisha menshi y'ibiyo n'impome zirimwo intoboro hakaba harimwo intebe z'imbaho nyinshi abanyeshure bicarako hamwe n'imeza y'umwigisha.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu bukeyi ikirasi cyo mu mwaka w'umunani cubakishijwe amatafari ahiye kikaba gifise amadirisha ndetse n'umuryango usize irangi ry'icatsi kibisi.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zikaba zigizwe n'utuzu twa sugumwe dufise imiryango y'imbaho isize irangi ry'ubururu ivyatsi vyinshi.

Bozi imunene uriko ibiti vyinshi n'ubwatsi inyubako yubakishijwe amatafari ifise imiryango isize irangie igera abantu benshi bahagaze mu kibuga.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikirere kirimwo ibicu, ibiti vyinshi, ibigori biteye, ubukarabiro, amabuye hamwe n'ikinga rihagaze.

Umusenyi, igiti bacishako intsinga z'umuyagankuba , uruzitiro rwubakishije amatari ahiye rufise umushinge w'amabuye itangazo ryerekana ko ushitse kw'ishure ry'imyuga ryo mu Kanyosha.

Ikibuga kinini kirimwo utwatsi duke, ibiti birebere, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati, imwe ikaba ifise amadirisha abiri.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i matana ikirasi co mu mwaka w'icenda cubakishijwe amatafari ahiye imbere akaba hari imeza y'imbaho ifise amaguru y'icuma, ikaba ari y'umwigisha ndetse akaba afise n'intebe yicarako.

Ikigega c'amazi vyubakishijwe amabuye, ivu ryinshi, ubwatsi bwinshi, inyubako nyinshi harimwo iyubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati, ifise n'idirisha.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye isakajwi amabati ifise amadirisha menshi hamwe n'imiryango isize irangi iry'ubururu ibendera ry'igihugu c'uburundi amashugwe ndetse n'ivu.

Ikirasi kinini gifise impome zisize irangi ryera amadirisha hamwe n'umuryango hakaba harimwo umwigeme yicaye kuntebe Imbere yiwe Hari Imeza y’imbaho iriko impapuro nyinshi n'ikaramu mbese n’isakoshi.

ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'amabuye, uruzitiro , inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, umwana ahagaze ndetse n'umubikira.

Inyubako z'ibirasi zubakishijwe amatafari zisakajwe amabati zifise imiryango n'amadirisha hamwe n'inkingi bisize irangi ry'ubururu imivyaro y'ibiti byinshi amashugwe ubwasti n'ivu.

Ikirasi kinini gifise impome zisize irangi ry' umuhondo, amadirisha menshi y' ibiyo, intebe nyinshi z' imbaho zifise amaguru y' ivyuma zitondetse neza.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu, inyubako ndende y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye ifise impome zirimwo intoboro hamwe n'amadirisha, imiringoti iva k'umusakaro izana amazi mu kigega.

Ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye, bisakajwe amabati, bifise amadirisha, irembo ry'ivyuma, ubwatsi bwinshi, ikirere kirimwo ibicu.

Ikibuga kirimwo umusenyi, inyubako zubakishije amatafari ahiye, zisakajwe amabati, zifise amadirisha n'imiryango, ikirere kirimwo ibicu, igiti gifise amashami menshi.

Ikibuga kirimwo ivu ry'intombe ubwatsi hamwe n'abantu benshi bamwe bari ko bakina umupira w'amaguru abandi bariko bararorera ibiti hamwe n'inyubako nyinshi.

Kirasi ca kaminuza y'igihugu c'uburundi kirimwo imeza nyinshi zifise amaguru y'ivyuma intebe z'imbaho amadirisha, ndetse n'impome zirimwo intoboro nyinshi ibiti.

Ikibuga akinini kirimwo umusenyi inamabuye inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati umunyeshure, ariko aratambuka ikirere ciza kirimwo ibicu.

Inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati, imwe muri zo ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango, abanyeshure bicaye hasi, ibiti ndetse n'ikirere kitagira ibicu.

Ikirase c’ishure ni kinini gifise impome zirimwo intoboro zisize irangi ry’umuhondo ,amadirisha ane y’ibiyo ,intebe zimbaho zitondetse nabi.

Imodokari y'ishure yitwa Cubahiro irimwo umudereva hamwe n'umwigeme n'abana b'abanyeshure. Inyubako yubakishijwe amatafari ifise imiryango isa n'ubururu isakajwe amabati.

Inyubako isakajwe amategura isize amarangi y'umuhondo, naho icatsi ikibisi umushinge w'amabuye asize irangi igera n'igirabura igiti c'umwembe hamwe n'inkingi.

Ibirasi vyamashure vyinshi vyubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati, ubwatsi bwinshi Abantu benshi bahagaze bakaba bagizwe nabanyeshure bambaye umwambaro wishure hamwe numwarimu.

Umushinge, w'Amabuye, ubwatsi bwi inshi ,Amashugwe asa, n'umuhondo, Abantu bahagaze, harimwo babiri bariko baravugana, inyubako zisakajwe ,Amabati , Imwe ikaba yubakishijwe Amatafari.

Ibirasi vyamashure mato mato yibugendana vyubakishijwe amatafari ahiye kandi bifise amadirisha yibiyo, niho bashira amatangazo yanditse kumpapuro yerekeye abanyeshure.

Kw'ishure rito ry'ibugendana ikirasi c'abana bo mu mwaka wa gatatu cubakishijwe amatafari ahiye kikaba gifise idirisha ry'ivyuma ndetse n'umuryango wugarishwa igufuri.

Inyubako zisakajwe amabati abana benshi bahagaze bakoze umuzingi bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi bakaba bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa.

Ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi, inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati , ifise umuryango w'icuma ufise ibara ritukura.

Abantu benshi mu cumba bagizwe n'abana batoye bicaye ku ntebe z'imbaho hamwe n'umwigisha ariko arabigisha ahagaze imbere. Amadirisha menshi asize irange ryera.

Ibirasi vy' amashure vyinshi, vyubakishijwe amatafari ahiye, bisakajwe amabati, bifise amadirisha asize irangi ry' ubururu, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w' ishure n' imipira y' imbeho.

ikirasi cy'ishure cyubatswe m'uburyo bwa kijambere gifise impome zisize irangi ryera kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ibyuma zitondetse ku murongo.

Ikirere kirimwo ibicu, ibiti, amashurwe, ubwatsi, ndetse n'inyubako nini yubakishijwe amatafari, ifise amadirisha menshi, ikaba ar'igorofa.

Ikibuga kinini kirimwo ivu ry'inombe, amabuye, ndetse n'ubwatsi. Ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye bishakajwe amategura bifise imiryango y'ubururu.

Ku kigo c’ishure citiriwe umweranda pahulo, hari inyubako y'ibirasi y'i gorofa yubakishijwe amatafari ahiye ifise uruhome rurimwo intoboro nyinshi rwose cane.

Ikirere ciza, c'ubururu, kirimwo ibicu vyinshi; ibarabara ry'ivu, rihagazemwo abantu; igiti, ubwatsi, inyubako, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati.

Amababi y'ibiti asa n'icatsi kibisi, ikibuga kirimwo umusenyi, ubwatsi bwinshi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, inyubako isakajwe amabati, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako z'utuzu twa surwumwe, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati; zimwe muri zo, zifise imiryango yugaye, izindi ntayo zigira; akayira k'ivu, ubwatsi.

Ivu ryinshi ririmwo utwatsi inyubako yubakishijwe amatafari isakajwe amabati ifise idirisha ry'icuma n'umuryango wuguruye ikirere c'ubururu kirimwo ibicu vyinshi.

Umurima munini utewemo ibiterwa vy'imyumbati, inyubako yubakishijwe amatafari ifise umuryango usize irangi ry'ubururu, ibiti vy'ibigazi vyinshi gose.

Ikibuga kinini kirimwo utwatsi abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abana batoyi baba hungu hamwe n'abigeme inyubako y'ishuri yubakishijwe amatafari.

Ikirasi, gifise umuryango w'icuma, idirisha, hamwe n'impome zisize irangi ry'umuhondo; harimwo imeza, ndetse n'intebe, umwigisha yicarako, ariko arigisha.

Ikirasi, ciza gifise impome, zisize irangi iry'umuhondo ,hamwe n'amadirisha y'ibiyo, hakaba harimwo intebe nyinshi, z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma zitondetse neza.

Inyubako nini, y'igorofa, ifise amadirisha menshi, isize irangi risa n'umuhondo; abana babiri, bahagaze munsi y'igiti; akayira, karimwo umusenyi, hamwe n'ubwatsi.

Ibarabara ry'ikaburimbo, umusenyi, ibiti vyinshi, intsinga zitwara umuyaga nkuba, inyubako zubakishijwe amatafari, inzitiro zirezire hamwe n'irembo risize irangi ryubururu.

Ishure ryisumbuye, ryitiriwe umweranda Pawuro, rifise inyubako y'igorofa, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati; ifise inkingi, zisize irangi ry'umuhondo.

Inyubako nini, ifise ivyumba bibiri, bifise impome zisize irangi ryera; bikaba birimwo amatara, utubati dutondetseko ibitabo, ndetse n'amasakoshi.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha asize irangi ryirabura hamwe n'imiryango, impome zikaba zirimwo intoboro, ibiti bifise amababi menshi.

Ikirere ciza, kirimwo ibicu, abanyeshure batatu, b'abigeme; babiri bicaye hasi, uwundi ahagaze; ubwatsi, uruzitiro, ibiti, ndetse n'umusenyi, mwinshi.

Abanyeshure, benshi ,bambaye ,umwambaro ,w'ishure ,bagizwe n'Abakobwa n'Abahungu, inyubako yubakishijwe Amatafari, isakajwe, Amabati ,ifise Imiryango, y'Ubururu, ibendera ry'Igihugu c'Uburundi.

Icumba kinini, ciza, kirimwo utubati twinshi, harimwo utw'ivyuma, n'utw'imbaho, dutondetsemwo ibitabo vyinshi cane; ibidaji vy'ifanta, utumwanya turimwo ibintu.

Inyubako zibiri z'igorofa imwe isize irangi ryera, ikaba ifise n'amadirisha y'ivyuma menshi, ibiti ndetse n'ikirere kirimwo ibicu vyera.

Ibirasi vy'amashure menshi vyubakishijwe amatafari ahiye bifise amadirisha n'imiryango hamwe n'inkingi zisize irangi ry'ubururu, imivyaro y'ibiti vyinshi

Inyubako ndende y'igorofa yubakishije amatafari ahiye, ifise amadirisha, ibiti vyinshi harimwo igiti c'ikigazi, amabuye menshi, ubwatsi ndetse n'amashurwe.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bwa kija mbere ifise amadirisha ayibiyo imbere hahagaze abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abigeme gusa hakaba hari yo uwambaye umupira w'imbehu.

Ibirasi by'amashure y'ibugendana birashaje cane biba birimwo intebe z'imbaho za kera amadirisha afise ibiyo biminaguritse hamwe n'ikibaho kitagisa neza.

Umurima utewemwo ibiterwa vy'umwumbati, ishamba ryinshi, ibiti vy'ibigazi, inyubako y'ubakishijwe amatafari ahiye, ifise umuryango usize irangi ry'ubururu.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha n'imiryango myinshi ikirere kirimwo ibicu ibiti, ndetse n'amashurwe ibarabara gisima.

Ikirere iciza c'ubururu abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure abigeme babiri bahagaze imbere y'ivyuma bimanitse ko amabendera imw'akab'ari iryigihugu c'uburundi irindi igihugu c'ubufaransa.

Ikirasi ikinini gifise amadirisha n'impome zisize irangi iry' umuhondo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe z'imbaho harimwo abambaye umwambaro w'ishure, ndetse n'abambaye impuzu zisanzwe.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo barimwo abasirikare , abigeme umwe yambaye isakoshi, abasore ndetse n'abana bato , ibiti vyinshi , inyubako yubakishijwe amatafari.

Ikirasi ikinini kirimwo abantu benshi bicaye bakaba bagizwe n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure abavyeyi hamwe n'abigisha bicaye imbere y'imeza.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika gifise impome zisize irangi iryera kirimwo intebe nyinshi zitondetse neza hamwe n'amatara.

Uburaro ubwubatse mu buryo bwa kija mbere ufise impome zisize irange igera harimwo amatara, ndetse n'ibitanda avyo ivyuma baryamako hejuru uno musi bishashe neza.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi mwinshi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari rurimwo intoboro, inyubako nini zisakajwe amabati , ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Inyubako nini ifise amadirisha menshi hamwe n'impome zisize irangi risa n'umunyota, irimwo abana b'abigeme benshi bicaye ku ntebe hamwe n'umwigisha umwe ahagaze imbere.

Ubwatsi bwinshi amashugwe ibiti amabendera abiri rimwe ry'igihugu c'u rwanda inyubako nyinshi zifise amadirisha gisakajwe amabati afise ibara ry'icatsi kibisi.

abanyeshure benshi bicaye mumigwi bambaye umwambaro w'ishure bakaba bagizwe n'abahungu n'abakobwa umwigisha ahagaze ariko arasoma igitabo ,utubati twinshi dutondetsemwo ibitabo.

Ikirasi c'ishure gifise amadirisha y'ivyuma impome zisize irange ry'umuhondo intebe z'imbaho zitonze ko umurongo amababi y'ibiti asa n'icatsi kibise.

Inyubako nyinshi, imwe isize ibara ryera isakajwe amabati, iyindi yubakishije amatafari ahiye, ibiti, ubwatsi, ndetse n' umusenyi urimwo utubuye.

inyubako nini ifise impome z'umuhondo ikaba irimwo amatara hamwe n'intebe z'imbaho nyinshi , ikaba ifise amadirisha ariko ibiyo binini binini.

Ishure rito ryitiriwe abami iryo mu kinindo rifise ikirasi egifise impome ziriko amatangazo menshi imeza azimbaho zifise amaguru y'ivyuma hamwe n'intebe zisa n'icatsi ikibisa.

Ishure ryitiriwe umweranda Pawulo, rifise imodoka nyinshi zagenewe gutwara abanyeshure . Inyubako y'igorofa ndende ifise amadirisha menshi ibiti amashurwe hamwe n'ubwatsi bukase neza.

Ikibuga kininiya c'umupira w'amaguru kirimwo umusenyi, Uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye rusize isima Ibiti vyishi hamwe n'ivyatsi amashurwe.

Inyubako nini, y'igorofa, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati; abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure, umusenyi, hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inyubako y'ibirasi nini ifise amadirisha menshi isakajwe amabati, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inyubako yubatse neza ,ibiti, amabendera abiri agizwe n'iry'igihugu c'Uburundi , n'irindi ry'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko, abanyeshure benshi bahagaze mu bwatsi bambaye umwambaro w'ishure.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'amabuye amashurwe inyubako z'ibirasi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise amadirisha amenshi ibiti, ndetse n'ibicu vyinshi.

Inyubako y' ibirasi yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha menshi n' imiryango y' ivyuma isize irangi ritukura, igiti c' ikigazi.

Inyubako igabuyemwo ivyumba bibiri bifise impome gisize irange igera icyumba kimwe kikaba kirimwo amatara ikindi naco akabati ik'ivyuma gatondetsemwo ibitabo vyinshi.

Ikirasi kinini gifise amadirisha abiri, hamwe nimpome zisize irangi ry'umuhondo, zifise intoboro, hakaba hari Intebe nyishi zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi ikinini cubakishijwe amatafari ahiye gifise amadirisha n'impome zirimwo intoboro bariko bakoreramwo isuku ndetse intebe bakaba bazihagaritse.

Inyubako nyinshi, zubatswe mu buryo, bwa kijambere; zisakajwe amabati, zisize amarangi yera, hamwe n'ayagomba gutukura; ubwatsi, ivu ryinshi, ndetse n'ikirere, kitarimwo ibicu.

Inyubako ndende y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye, ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu , imodokari, ibiti vyinshi , izuba ririko rirarenga , ikibuga kirimwo ivu

Icumba kinini, c'uburiro, gifise imiryango myinshi, hamwe n'impome, n'inkingi, bisize irangi ry'icatsi kibisi; imeza z'ivyuma, zifise aho bicara.

Inyubako nini isakajwe amabati ,ifise impome z’amabuye ,abanyeshure benshi bambaye umwambaro w’ishure ,bamwe bambaye imipira y’imbeho ,bicaye kuntebe z’imbaho.

Ikirasi kirimwo umwijima gifise imiryango yugaye hamwe n'amadirisha ,kikaba kirimwo imeza n'intebe nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma ,mu mfuruka hakaba hariyo akabati.

Inyubako ndende cane, isakajwe amabati; irimwo amatara, menshi, ikaba ifise imiryango, myinshi cane, hamwe n'impome, zisize irangi ry'umuhondo n'iryera.

Ikirasi gito gifise uruhome rumwe rusize irangi ry'icatsi kibisi urundi iryubururu kirimwo intebe nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma hamwe n'amatara.

Ikirase kinini gifise impome zisize irangi ryera niry'ubururu, gifise imiryango myinshi, kikaba kirimwo intebe nyinshi z'imbaho zitondetse kumurongo.

ikirasi gifise umuryango usize irangi ry'icatsi kibisi hamwe n'idirisha ry'ivyuma kirimwo abantu benshi bagizwe n'abana bane bafise mudasobwa imbere yabo hamwe n'umwigisha w'umukenyezi ahagaze imbere akaba ari umuzungu

Igikoni, kirimwo abantu benshi, bagizwe n'abana, abatanu, hamwe n'umukenyezi, ariko arabigisha guteka amagi, bakoresheje amashiga, akoresha umuyagankuba.

Ikirasi kinini, kirimwo abanyeshure benshi, bamwe, bambaye umwambaro w'ishure; abandi, imipira y'imbeho; imbere y'abo, hakaba hari za mudasobwa; abigisha ababiri, bambaye itaburiya zera, umwe akaba ahagaze, uwundi yicaye.

Ikirasi kinini kirimwo abantu benshi harimwo abicaye bagizwe n'abahungu n'abakobwa, imbere yabo hakaba hari imeza z'imbaho ziteretseko mudasobwa hakaba hari uwundi ahagaze yambaye umupira wera.

Icumba kinini kirimwo abantu benshi bagizwe n'abigeme n'abakenyezi bambaye umwambaro usa n'udukingira umushatsi, utubase tubiri kamwe k'ubururu akandi k'icatsi kibisi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'igicaniro c'umuriro bagizwe n'abana batoya b'abakobwa n'abahungu hamwe n'abagabo n'abigeme inyubako nini irimwo amatara menshi.

Ishure ryisumbuye ry'i Ngozi ririgisha ivyerekeye ubuhinga bwa none, rikaba rifise ikirasi kinini kirimwo abanyeshure benshi hamwe na za mudasobwa.

Ishuri ryisumbuye, ryo mu Rutana, rifise inyubako, zubatse ku buryo bwa Kijambere; utuzu twa surwumwe tw'aho, dufise umuryango w'ubururu, hamwe n'impone zisize karabasase.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, kirimwo abanyeshure benshi, bicaye ku ntebe, bakaba bagizwe n'abagabo, n'abasore, n'abagore, n'abakenyezi.

Ikirere, kirimwo ibicu, inyubako y'igorofa, yubatswe mu buryo bwa kijambere; ifise amadirisha, n'inkingi nyinshi; imodokari zihagaze, harimwo iyirabura; ibiti, ndetse n'amashurwe.

Icumba c'ubushakashatsi cubatse neza gifise impome zisize irangi ryera kirimwo abantu benshi bambaye amataburiya yera n'udukingira amaboko dusa n'ubururu bakaba bagizwe n'abigeme hamwe n'abahungu.

Icumba kinini gifise impome zisize irangi ryera ,abagabo babiri umwe akaba yicaye uyundi akaba ahagaze, imeza zibiri hamwe nintebe zitondetse neza.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ryera amadirisha, abantu benshi harimwo abicaye bambaye amataburiya yera harimwo n'abambaye inkofero ,uwundi ahagaze yambaye umwambaro w'ubururu .

Ikirasi ca Kaminuza gifise impome zisize irangi ryera. Abanyeshure benshi bicaye ku ntebe bakaba bariko baraba mu makaye yabo. Umwigisha ahagaze.

Ishure rya kaminuza agitiriwe ikiyagatankanika rirafise ikirasi ibigiramwo ivyo ubuhinga abwa none kirimwo imeza nyinshi ziteretseko mudasobwa hamwe n'intebe zirabura.

Ikirasi kinini cane gifise amadirisha y'ibiyo kirimwo intebe nyinshi cane, zikozwe mu mbaho zifise amaguru y'ivyuma, hakaba harimwo abantu babiri bazicayeko.

Ivu ryinshi, inyubako ifise uruhome rusize karabasase hariko itangazo ry'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, ryerekeye kwiyandikisha mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hamwe n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Icumba ciza, kirimwo intebe, ndetse gifise amadirisha, hamwe n'impome zisize irangi ryera; kuri izo mpome, hakaba hariko isanamu, y'umukuru w'igihugu c'Urwanda.

Akayira akarekare gasakajwe amabati abantu benshi bahagaze ikinga inyubako ifise uruhome rw' amabuye n'amadirisha y'ivyuma amashurwe, ndetse n'ubwatsi.

Ibiti vyinshi uruzitiro rurerure rusize irangi ryi catsi kibisi abantu batanu ,bane bicaye umwambaro ubururu bariko barashushanya ,uwundi umwe akaba ahagaze ariko arabaraba.

Ishure rya kaminuza, rifise inyubako nini, y'igorofa, irimwo ibirasi bigiramwo, ikaba ifise amadirisha menshi, ariko ibiyo, uruzitiro rw'ivyuma.

Inyubako nini isize irangi ryera ifise amadirisha n'inzitiro z'ivyuma umuryango usize irangi iritukura .Ubwatsi bwinshi amashurwe hamwe n'ingazi.

Imisozi inyubako nyinshi harimwo igisakajwe amabati afise irangi eritukura n'izindi zisize irangi igera, ubwatsi, amashugwe, ibiti vyinshi.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, hari ikirasi kirimwo abantu batanu, bane barikumwe bagizwe n'abahungu babiri hamwe n'abigeme babiri, bafise ama meshi bakaba bariko barigira hamwe.

Igiti c'umwembe, amashurwe ,ubwatsi, inyubako ndende zubakishijwe amatafari ahiye, abantu bariko baratambuka, bagizwe n'abagore, hamwe n'abagabo.

Icumba kirimwo, umwijima mwinshi ,gifise idirisha rinini ry'ibiyo n'ivyuma ,bisize irangi ry'ubururu, ikirere kirimwo ibicu Vyinshi, ibiti ndetse n'ishamba.

Imisozi inyubako nyinshi zigizwe n'amagorofa asakajwe amabati y'irangi ritukura uruzitiro ibiti vyinshi ubwatsi umuntu, ariko aratambuka ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ikirasi c' ishure rya kaminuza, kirimwo abanyeshure benshi, bicaye ku ntebe, bakaba bagizwe n' abigeme hamwe n' abasore, hakaba harimwo n' umwigisha ariko arabigisha.

Ikirasi kirimwo abanyeshure benshi bicaye imbere ya mudasobwa bakaba bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa, hariho n'abandi babiri bahagaze bariko bararaba ivyo abicaye bariko barakora.

Inyubako ndende yubatse neza ifise impome zisize irangi ry'umuhondo hamwe n'inkingi zifise iryera, ikaba ifise imiryango myinshi ndetse ikaba inasukuye neza.

Abantu ubenshi bagizwe n'abagabo batatu ubicaye umwe yambaye amadaru bindi uwundi afise iradiyo imbere yiwe abandi babiri babahagaze inyuma inyubako isize irangi igera.

Ibiti bifise amashami menshi ,ubwatsi, abantu benshi bambaye umwambaro usa w’ubururu hamwe n’inkofero zakazi bakaba bagizwe n’abahungu hamwe n’abigeme.

Icumba aci inama kirimwo abantu benshi bagizwe n'abakenyezi bicaye hamwe n'uwundi ahagaze ariko aravuga ijambo yambaye impuzu uzirabura hamwe n'abagabo.

Umukuru w'umutumba wa bugendana yifadikanije nabo bakorana baragendereye ishure rito ry'ubugendana babaha imfashanyo y'intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ni kinini gifise impome zisize irangi ryera kikaba kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse kumurongo.

Ikirasi ikinini, kirimwo abanyeshure benshi, bahagaze, bagizwe n'abigeme, hamwe n'abasore; imeza ziteretseko ibikoresho, udutebe tw'imbaho, dutonze ku murongo.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi, abantu benshi bagizwe n'abanyeshure, bambaye umwambaro usa n'ubururu hamwe n'inkofero z'akazi, umwigisha ariko araraba ukungene bubaka uruzitiro rw'amatafari.

Ikirasi kinini, kirimwo abantu benshi, harimwo abicaye, ku ntebe z'imbaho, bagizwe n'abagabo, n'abagore; hamwe n'abandi, bahagaze, harimwo umukenyezi, ariko aravuga ijambo.

Kaminuza y'abigisha mu Burundi ifise inyubako yubatswe mu buryo bwa kijambere isize irangi ryera, ibiti vyinshi, ubwatsi, amashurwe, ikirere c'ubururu kirimwo ibicu.

Umuryango w'imbaho, wuguruye, utwara mu bindi vyumba, bifise impome zisize irangi ryera; n'imiryango iriko amatangazo, yanditse ku mpapuro, hamwe n'isaha hejuru.

Ikibuga kirimwo ivu n' amabuye menshi cane, imodokari zibiri, inyubako ndende y' igorofa, isize irangi ryera, ifise amadirisha menshi gose hawe n' inkingi.

Ikirasi c'shure rya kaminuza bitiriwe ikiyaga tanganika harimwo abantu benshi bamwe bicaye n'uwundi ahagaze bakaba bagizwe n'abigeme benshi barimwo abambaye amadarubindi hamwe n'abagabo.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga tanganyika kirimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe ez'imbaho harimwo abigeme bafise ama menshi umwigisha ariko arabigisha.

Ikirasi kinini, kirimwo abantu benshi, bambaye amataburiya yera, hamwe n'udufukamunwa; bakaba bagizwe n'abigeme, hamwe n'abasore; umwe mu bigeme, akaba afise ngendanwa.

Kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Kanyosha, barafise ikirasi bigiramwo, ivy'ubuhinga bwa none; kirimwo imeza, hamwe na mudasobwa nyinshi, intebe, ndetse n'amatangazo ku ruhome.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ikaba ifise uruhome rwamabuye hamwe n'imiryango itatu yivyuma isize irangi ryera, ibiti vyinshi.

Ikirasi gifise amadirisha menshi, abantu benshi bicaye, bakaba bagizwe n'abanyeshure, barimwo abazungu n'abirabura; bakaba bicaye ku ntebe, baraba abigisha babiri, babari imbere.

icumba kinini gifise umuryango ndetse n'impome zisize irangi ryera hakaba harimwo abantu benshi bicaye kuntebe z'imbaho bagizwe n'abagabo n'abagore

ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyinshi inyubako y'igorofa ifise amadirisha menshi, ikibuga co kwinonoreramwo imitsi ,amababi asa n'icatsi ikibisi.

Ikirasi c' ishure rya kaminuza kinini, gifise impome zisize irangi ryera, inkingi hamwe n' amadirisha, kikaba kirimwo abantu benshi, bagizwe n' abanyeshuri bicaye hamwe n' umwigisha ahagaze.

Inyubako, babikamwo ibikoresho, vyo gukora imodoka; ifise impome, zisize irangi risa n'icatsi kibisi; imeza z'ivyuma, abagabo babiri, bambaye umwambaro usa, w'ubururu.

Ikirasi kinini gifise umuryango umwe, gitondetsemwo imeza hamwe n'intebe nyinshi, kikaba gifise n'urubaho rwirabura hamwe n'ahandi handitse amatangazo.

Inyubako z'amagorofa nyinshi cane zubakishijwe amatafari ahiye, abantu bari mu kibuga k'irimwo amabuye menshi bakaba bagizwe n'abahungu n'abakobwa, imodoka ihagaze ifisirangi ryera.

Imisozi, ibiti, inyubako zisakajwe amabati y'ibara ritukura. Uruzitiro rurerure rusize irangi ryera. Abigeme babiri bicaye ; umwe yambaye amadarubindi, ikibuga kirimwo ubwatsi.

Ibiti vyinshi harimwo ivy imyembe uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye irembo ry'ivyuma abantu bariko baratambuka .Imodoka zibiri zihagaze imwe isa n'ubururu.

Ivyatsi vyinshi, amashugwe, ibiti, abantu bariko baratambuka, utuyira turimwo umusenyi, inzu zisakajwe amabati zifise amadirisha n'imiryango myinshi.

Icumba kirimwo abantu benshi bambaye umwambaro wera n'uwundi ugomba gutukura hamwe n'udupfukamunwa, bakaba bagizwe n'abagabo hamwe n'abakenyezi. Umwe akaba ariko arabigisha kuvura.

Igikoni kirimwo abantu bane bambaye umwambaro usa wera, bagizwe n'abahungu babiri umwe ariko akata igitunguru uwundi afise imbugita muntoki hamwe n'umwigeme ariko agira neza ibitunguru.

Ikirasi cubatswe mu buryo bwa kijambere kirimwo amatara ibendera ry'igihugu cya leta azunze ubumwe za amerika imbonesha kure mu furuka imeza munsi yayo ndetse n'intebe bicarako.

Abantu Babiri bari mucumba cubushakashatsi kinini, Bambaye umwambaro usa Ubururu, Umwe akaba yambaye nudukingira ibiganza, akaba afise icuma muntoki.

Inyubako nziza zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati, utuyira turimwo amabuye, ubwatsi bwinshi, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibiti, ndetse n'ikirere karimwo ibicu.

Icumba gifise umuryango wuguruye kirimwo abantu benshi bagizwe n'abicaye ku ntebe z'imbaho, n'uwundi umwe ahagaze afise impapuro mu ntoki, amadirisha manini y'ibiyo.

Imeza nini ibuji iriko iraka intebe zibiri imwe ifise irangi ritukura, abantu babiri bari imbere y'akabati, karimwo ibitabo vyinshi cane.

Ikirasi ico ishure gifise impome zisize irangie iryoumuhondo amadirisha abantu benshi bagizwe n'abicaye ku ntebe z'imbaho hamwe nabahagaze bakaba ari abahungu n'abigeme.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari harimwo imwe y'igorofa ifise idirisha rinini ry'ibiyo iyindi ifise inkingi isize irangi ry'ubururu n'iryumuhondo.

Ikirere ciza kirimwo ibicu ,ibiti vy'ubwoko bwinshi harimwo ivy'igitoke ,inyubako isize irangi ryera rifise imiryango myinshi ,ubwatsi, amashurwe.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati zibiri murizo zikaba ari amagorofa, imodokari zitatu imwe isize ibara ritukura ,ibendera ry’igihugu c’uburundi.

Kera mukwubaka ibirasi vy'amashure bavyubakisha amatafari ahiye, bakabiha amadirisha y'ivyuma, asize irangi ry'ubururu, ndetse nintoboro zaba ziriko.

Umuvo w'isima, amashurwe y'ubwoko bwinshi, igiti, inyubako yubakishijwe amatafari ifise impome ziriko utubati bamanikako amatangazo hamwe n'amadirisha y'ivyuma.

Ibiti vyinshi, ubwatsi hamwe n'amashurwe agizwe n'ayibara ritukura n'umuhondo, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, umuntu ahagaze.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, imisozi, ibiti, ubwatsi butotahaye, inyubako isakajwe amabati ifise inkingi zisize irangi ritukura, imodoka ihagaze.

Ikirere ciza, c'ubururu, kirimwo ibicu bike; ibiti vyinshi, uruzitiro rurerure, rusize irangi ryera, ubwatsi, amashurwe, akayira gakubuye neza.

Icumba kinini, gifise uruhome, ruriko amatangazo; imeza zishasheko ibitambara, mudasobwa nyinshi, hamwe n'intebe, zitondetse ku murongo, bicarako.

Ikirasi c'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, kirimwo abanyeshure benshi, bicaye ku ntebe abandi bahagaze, bariko barasigura umwimenyerezo umwigisha wabo yabahaye.

Uruzitiro rw'ivyuma bisize irangi ritukura ,rufise umushinge w'amabuye ,ibarabara ririmwo abantu babiri ,ibiti bifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu ,umusozi, inyubako nyinshi harimwo izisakaje amabati afise irangi ritukura n'izindi zisize irangi ryera, ibiti hamwe n'inkingi.

Icumba kinini bakoreramwo gifise impome zisize irangi ry'umuhondo, hamwe n'umuryango kirimwo abagabo babiri bariko bararaba hasi, umwe yambaye umwabaro w'ubururu.

Ikirere ,kirimwo ibicu, Ibiti Vyinshi bifise Amashami afise amababi y'icatsi kibisi ,uruzitiro rwubakishijwe Amatafari ,hamwe n'ivyuma, irembo ry'ivyuma, ikibuga ,kirimwo, Isima.